Niraba n ʒi holl puuni paɣaba ni dabba paɣa shab ʒi bood gbuni ka kompiuta nim pa bi tooni ka kolba tamya ka foon

Daabilim yaɣali n boŋo ŋo ka tuya bɛ pondi ni pondi ni ka bi kaɣasirili bi nyɛla bin zooi viɛnyɛlinga ka chɛni kaɣasiri n yihiri di biɛlima paɣa so ʒiya ka yɛ daliya ka niraba pa m ku ʒɛ o nyaanga loori gba bɛ bi puuni

Daani ankiraa niw binyɛra binyɛra kubɛ nim biɛni ka sanbood nim biɛni ka Loori piɛlli biɛni ka so gbubi foon ka ga wooch ka pili zipili piɛlli anbirala nim biɛni

Kuli siɣiribi n yi kuligi kuna bi zaa ʒirila taha bi niraba anu ka paɣa so mii bi ƶi ʒili ka yino gbubi guuka ka tia ʒɛya ka bihi lahi ʒɛ ni

Wo woribi n bɔŋɔ ŋɔ ka bi dila nachiinsi din nyɛ kaya ni taada dina ka so chinchin piɛla ka zaŋ binyɛra gbuni gbuni bi shahi ka yɛnyɛ nyingokoriti ka piri bansi nima ka ku wori waa ka niraba mii bɛ bi nyaangi galisi

Sarati n niŋ ka di ŋmani mi kadama mot mini chɛchɛ n kpɛ taba ni si zuɣu ayi yuli ani yɛ chɛchɛ maa ni doya ka moto gba doya ka loori lɛɛ n kanna ka Paɣi ŋɔ ziya ka chɛn gbubi bii ŋɔ ka bii maa kotomsi mŋanila o kpɛ milaka shɛkuru bihi ayi mi ziya n lihiri shiriti bolifu ka so mi za moto maa gbuni mŋaariba foto ni ma ka so mi kuriya ka tabi o puli.

Kohamma ni damma shee n boŋo boraadɛ nima naazuhi alibarisa nima ka bi panpali ka paɣaba ku pali daa maa puuni ka lunfa nim biɛni jiranbiisa nim gba bɛ daa maa ni kamantoosi nim biɛni

Niraba ata n boŋo bi gbubila pai nim dibayi n paɣari ka doori niŋdi di puuni ka kodu tihi bɛ nimaani ni kpukpali tihi mori gba bɛ nimaani viɛnyɛlinga ka yino pili zipiligu ka niraba ayi bi pili

Kom n boŋo kom maa ku domi waa ka tihi ku gilli ka yiya bɛ tihi maa puuni ka kom sitima nim gba kuli pali kom maa puuni viɛnyɛlinga

duu puuni n bɔŋɔ ŋɔ ka teebuli ʒɛya ka binyɛra tam dizuɣu parantɛ nyɛla din tam dizuɣu ka va kaɣa bɛ di puuni ka gilaas kɔpu gba tamya ka chɛnchɛ teebuli shɛli gba ʒɛya binshaɣu bi tam dizuɣu ka kuɣu piɛla ʒɛ di yaɣa kabood gba bɛ duu maa puuni ka chɛ kuɣusi piɛ n ʒɛya ka dufɛya pa dizuɣu

Namda nim n kuli doya ŋɔ namda nim maa galisiya pam namda balibu balibu zooya di puuni ka tana gba paaki paaki panpa tabi zuɣu ka niɛma gba tam dizuɣu

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala dibata bɛ di puuni ka boraadɛ dibata bɛ di puuni ka zaham bɛ ni kpa ʒiɛɣu bɛ di puuni di zaa tam teebuli zuɣu

Paɣa m-bɔŋɔ ka o kana ni o ti vooti o zaŋ gbaŋ mali suri vootiŋ dalibili puuni ka vootiŋ bini mi gba n-zaŋ ka Ghana tuuta pa di zuɣu ka tihi be yaɣili ka niriba be yaɣili vootiŋ maa shee ofisanima ni teebuya

Bipuɣinsi ayi nʒiya ŋɔ bipuɣin kurli mini zaɣ bili sani ka be niŋdi la filawasi filawasi maa nyɛ la dingalisi pam ka shɛŋa kuli lɛb tihi zanzaya be nyaanga bipuɣinbili so ŋun ni niŋdi shɛli ŋɔ ŋmanila walapuɣu ka chɛnchɛ filawasi din nyɛ zaɣ dozim ka gbambihi zaya zaɣ ʒɛhi mini zaɣ vakahli

Salin boɣali ni n boŋo ka niraba ku zoogi viɛnyɛlinga n gbiri salima maa ka chɛn paɣarili ka bia ku ʒɛya n yuun diba ka so mii kuriya ka so mii gbubi suu ka tabi o shee salo maa zooya pam

jinli puuni n boŋɔ ŋɔ saƒunim n dodoya ŋɔ sajara nim dodoya wudin kapɛtɛ ka aƒu ʒɛya ka chɛn n wuhiri niriba bi shɛgu ka di pɛ boodi zuɣ' niriba be kulimuɣimuɣi be maŋa ʒɛn ʒɛya ka sun so chichina ka di nyɛ zaɣ' pɛla

Piibupiibu tuma yilinima n bɔŋɔ ŋɔ. vootin dabsili n balaŋɔ maa kabɛlaɣim vootibu maa shee. piibupiibu tuma yili maa beni n ʒi kuɣisi zuɣu ka ye bɛ goɣa din nyɛ refiles la ka banmi vootirimaa kuli galisi ʒaya kabi zan bɛn yara n lɔnlɔ n gili luɣili kam

Silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi ata bihi anu dolisi bibgo ka o kpa ninkpari sabila ka bia yino mii woligi ʒɛya ka bi chɛŋ piri namda ka zaŋ o nuhi laɣam tabi n ti gili o teenga ka dikpuni laasabu ʒɛya ka bi sabi puuo pa dizuɣu

Kolcha and dans paɣa yɛla niɛma ka so mokuru ka so mii gbubi sipika ʒɛ o nyaanga ka teegi o nuu zuɣusaa ka so mii gba gbubi

Niriba n-kuli pali kom puuni n-duɣira ka Chen sura paɣiba ni dɔbba ka yeeyeei bɛ nɛmanima ka chenche piɛto bihi mini liiga bihibihi ka yili ʒɛɣu me n-kuli za di zuɣusaa sa ka mali tah' ʒɛɣu ka tihi be ni maani

Doo ŋo yɛla ap ɛnd daawn ka gbubi baaji ka piri namdi ʒiɛhi ka gbubi baaji ʒiɛ ka gbubi binshaɣu o nuuni ka di bɛ ka saa kparigu la ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka di ma

Paɣa n ʒiya ka kahi o naba pa taba ka piri yaɣu o napoŋni ka baasikeeti nim ʒinʒi o nuzaa ni o nidirigu ka o zaŋ o nuhi gbubi gbubi li ka binwola kuli gili o ʒii zaa kamantoosi Alaafee nima yɛlo milo nima binwola maa ka tuuli ni kaaroti nima

Wawariba m-bɔŋɔ ŋɔ niriba anahi n-kuli wari waa ŋɔ ni nimɔhi paɣiba ayi dobba ayi dobba ŋɔ m-be sunsuuni ka che n-soso chinchina paɣiba ŋɔ be kpansi ka paɣa yino so chinchini piɛlli ka yino mi so chinchini dozim laasabu ka binkumdi ŋmɛriba ŋɔ mi ʒi nyaaŋa kuɣusi zuɣu che ŋ-ŋmɛri binkumda ŋɔ n-niŋdi ba.

Niriba n kperi yiyani ka so mee maana ŋun maani maa gbibila soaɣu n kaana ka so jinjiɛm ʒee ka ye liiga piɛlli ka ban kperi maa mee ye niɛn sabila sabila ka di nyɛ niɛn'yinsi di luɣuli zuɣu ka so mee gba be du shelini ka ye liiga ʒee jinjiɛm ʒee ka binyɛra dondo duu maani ka niɛma pampaya.

Wo woribi n boŋo ŋo bi ku ŋmɛrila binkumda ni nimmohi ka dindi nachiinsi paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ kaya niɛma ka chɛŋ zaŋ yɛri n yɛ o nyingoli ni ka bin ŋmɛri binkumda ŋo bi shab yɛla gana fulak nima ka bi pam mii ʒɛ bi nyaanga ka shab gbubi dawulɛ nim n ŋmɛra

Paɣa n ʒi o shitoɣu ni ka ku la n bahi o maŋ viɛnyɛla ka o nyina ku piɛla chinchina n ku pali shitoɣu maa chinchina maa zooya ka o yɛ liiga ʒiɛ ka di nyɛ boɣa ŋmahi ka ku niŋ suhupiɛlli viɛnyɛla

Diɛma ni yiɣijɛm n boŋo ŋo bia ŋo nyɛla ŋun yɛ daligu ka chɛŋ n ŋmɛrili ka o tabi ku galisi viɛnyɛlinga paɣa ninkurigu gba ʒi nimaani ka bi kuli yuundo ka o zabiri ku chɛbisi chɛbisi

Kom toobu shee m boŋɔ ŋɔ di nyɛla pompi ka bɛ kuli gbibi gaɣa ni bɛ toogi kom maa kotooriba maa nyɛla ban galisi venyelinka Ninkurigu so n toori kom maa tuuli ka zaŋ gaɣali zaŋ taɣi kom maa ni ka di yira ka so mee gba ʒi m baɣi o ka chen ye liiga ʒee ka gba toora ka paɣa so mee pa o zuɣu ka chen gbibi gaɣa ka di galisi pam ka bɛ gbibi jerikan nima ka gbibi gaɣa bihi bihi.

Loori tipa nimaayi zaɣ ʒiɛhi ka piiroda toori tankpaɣu niŋdi di puuni n duhuri yino ka lahi toori niŋdi yino

Sarati n niŋ ŋo bia mini moto n kpɛ tabi ni ni chɛchɛ bia ŋo barila chɛchɛ ka zaɣ kurili sani ŋo bari moto moto maa n lu n doya ŋo chɛchɛ maa gba n lu n doya ŋo ka so ʒɛya ka ŋmaariba foto ka shikuru bihi ka ayi ʒɛya n lihiri bolb ka nyaɣa baaji nima

Niriba anahi n zaya ka so gbibi kpani ka so mee wuɣi o nuu tiriti o kpee maa ka o mee ye bin ʒee m pa o niɛma zuɣu ka so mee gɔbi chinchini.

sampaa m-bɔŋɔ sampaa maa nyɛla din galisi pam ka niriba kuli pali di puuni ka kuɣisi ʒɛya ka baajinima pampa di zuɣu ka bɛ zaŋ binyera n-tabilitabili li ɛɛh leen' kɔhigu be lala sampaa ŋɔ puuni

Yili puini n boŋɔ ka bi kuli dihili nachiinsi bi yaa tatariga teebuli n ʒɛya maa ka kuɣusi ʒɛ di gbuni ka kpukpal tia taɣa binni duu maa puuni mali katiins ka nyɛlisara la gba ʒɛya ka bi niŋ duu maa piiyoopi

niribi n ʒɛ tigbani shɛbi ʒɛmi ka shɛbi gbaya ban ʒɛya ŋɔ ni yɛnga nyɛla do o yɛla liga piɛlli ka so jijinjam ka kurɔsi o naba ka miribaayi za bɛ sunsuuni bɛ ni yino nyɛla soja o yɛla o yuniƒɔm ka so za n baɣigo haŋ o yɛla chichini liga ka so jinjam sabinli

Zahama n bɔŋɔ ŋɔ gbambihi ni ka di bɛ ka so gbubi gbambihi maa ʒɛ zuɣusaa ka zaham bɛ di puuni ka chɛ ka gbambihi anahi ʒɛ tiŋa ka zahama bɛnbɛ di puuni ka niraba maa ʒɛnʒɛ zuɣusaa n lihirili ka shab bɛ ŋarim ni

Paɣa n ʒiya n duɣura duɣu tam kurifooti zuɣu sala ni ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ tamya ka gbambili ʒɛya ka chɛrigi pa dizuɣu ka suu pa teebuli maa zuɣu ka o ʒi dikili jina gbuni ka ʒi kuɣu bili zuɣu ka binyɛra mii bɛ teebuli maa loŋni

Bin ŋmɛribi n boŋo ka bi yɛ daliya nima ka paɣa biɛni ka yino zaŋ chunchini n googi o nyoɣu ka yɛ yɛri nima ka piri bansi ka binkumda ŋmɛribi lee ku ŋmɛra ka yino yɛ gana fulak ka niraba ʒɛ bi nyaanga n zoogi

Piibu piibu tuma yili nima m boŋɔ nokuriʒaɣu paati m bala maa ka bɛ gba yina n ti wuhiri bɛ suhu piɛlli ni nyɛ sheli ka ye bɛ piibu piibu paati daliya mima kan gbibi di tuuta nima ka so gbibi fooni zuɣusaa.

Niraba n ʒɛya ŋo bi paɣarila salima mashin n tam kpalaŋ ŋo zuɣu ŋo ka mashin ʒɛya ka niraba pali di puuni n paɣari salima nima

Sarati n niŋ ŋɔ loori ŋɔ tooni kuli yɛbilim yɛbilimmi di mii nyɛla kaago loori ka o tooni maa kuli chɛrisi chɛrisi hali ti du o zuɣusaa ka niraba dabiya paagi niraba ata ka so mii ʒi moto zuɣu

Paɣa n boŋo ka o chindi achomo achomo maa tam buɣum zuɣu pai puuni ka o yaali ka silba pili di kpee zuɣu ka piɛɣu tam silba zuɣu ka o yaari achomo ŋo niŋdi di puuni ka jɛrikan ʒɛya ka nyɛ zaɣ dozim paɣa ʒiya ka gbubi bia ka so mii ʒi n tabiya

Amɛrika n bɔŋo ŋɔ ka bi laɣim salo salo maa nyɛla bin laɣim zooyi pam ka tingbani zuɣulana yiɣisi ʒɛya diri ba fiila ka teegi o nuhi ka teebuli ʒɛ o tooni ka bi kuli gbubi tuuta nim bee dapaɣala paɣala ka sabbu sabi pa di zuɣu sabbu shɛli din sabi pa dapaɣala maa zuɣu maa make America great again ni bi che ka America lan nyɛ din kuli bɛ tooni.

Bia n boŋo ka o yɛ daliga ka chɛ n ŋmɛrili ka piri namda dozim ka niraba pam ku bɛ o nyaanga bihi paɣaba ka bi kuli pali o nyaanga ka o ŋmɛri binyɛra maa

bindira n kuli pempe n zaya ŋɔ maa ka so zaya ka ye liiga ʒee ka piri namda sabla ka pili zupilgu ka niŋ nangban pɔbra ka gbibi nusuriti o nuuni ka so mi ʒɛya ka piri nusuriti maa ka gba pili kepu ka piri namda ka bindira maa kuli pe n ʒiya zaɣ'gbaliŋ ka niriba pam be tooni sa takawiya nima be ni

Gamo n niŋ ŋɔ ka yiya fuifui ka taabo kaba ku yɛrigi luɣuli kam ʒii zaa ka tihi bɛ nimaani ka bi ka papu nim n zaŋ soŋ ka ku sabigi

Ashipti ni nboŋɔ ŋɔ ka paɣ ʒiya ka zaŋ nangbanpɔbrigu pɔbi o nangbani ka awuraba paɣ mi chibri o ka nyɛ ŋun yɛ roba ka zaŋ nangbanpɔbrigu pɔbi o nangbani ka doo za o nyaaŋa ka yɛ liiga sabinli ka gba pɔbi ka so mi yɛ liiga pɛlli ka o zabri kuli sabigi